mu nekk loo xam ne it dafa am solo comme nim ko waxee moo di prévision saisonière ak yooyu mu nekk loo xam ne it saa su nekk da ngeen koy nekk di ko yeesalaat loolu tamit naka la
waaw xam nga yeesal bi ñuy def rek mooy que ni ngay jékki-jékki saa gis jawwu ji sedd nga jékki-jékki saa gis mu tàng
%huym <hesitation>
nga jékki-jékki saa gis mu ngelew jékki-jékki saa gis asamaan si asamaan si ñuul kuku noonu la ñuy soppee prévision yi parce que jawwu ji taxawul benn place instant boo toog jël température bi balaa ngay xef température bi changé na donc noonu la affaires yi di changé donc bu tempéra parce que tout est lié à la température et à la pression dafa am lu énuy wax préssion am loo xamante ni moom la ñuy wax température température nag mën na doon tàngoor mën na doon sedd se sedday mais li nga xamane ni da nga koy yëgg la loolu nag dafay soppeeku coppiteem dafa gaaw léegi nag coppite boobu nag nag muy def moo waral ni que bu fekkee dañuy joxe sunu prévision saisonière ba pare wala ñu ne ah ñun ñu ngi séntu ay taw ak yooyu dañu koy topp parce que ndox mi it lenn la loo xamante ni dañu koy topp fi muy jógee nag bon mën nay dox ba si yàgg mu am gàllankoor dafa mel ni nga jógee fi di dem di dem Malem Niani wala ngay dem Kusanaar dem ba Kumpentoum sa roue oto toj loolu gàllankoor la wala nga dem ba ba si kanam am beneen gàllankoor boo xamante ni daf la dal parce que ndox mi dafay doon loo xamante ni dafay jógee si béréb ba pare di dox di ñëw léegi buy dox di ñëw nag yow ni ngay jëlee sa moto wala sa oto di si des essence moom essence bi essence am mooy tàngoor bi ngay xam ne day jógee si suuf di dem si kaw yaa ngi dégg léegi tàngoor boobu nag bu fekkee dafa nekk si jawwu ji dem ba nga xamante ni amul tàngoor boo xam ni mën na ko soufflé ba glace gi nga xamante ni moo nekk si biir mën toj ndox mën a wàcc loolu bu ko amul da ngay gis ni que dafa avorté dafay avorté maanaam ngelaw lay doon wala mu doon sedd tey loolu moo tax sax ñu mën a énu samp <hesitation> maanaam programme de de pluie provoquée pour di mën yooyu bu amee ñu mën a pompé niir bi su ñu ko pompé incha allah ñu mën ñu def ni que vraiment ndox mi mën a yokku xam nga donc yeesal foog mu am parce que mbir mi li mbir la boo xamante ni affaire bu subtile la parce que mën nga jékki-jékki saa joxe benn situation joxe ay prévisions

tu peux avoir aussi des marées baromètriques yooyu yëpp mën na am yooyu mën na yàq système bi donc bu ko i ba laata nag mu koy yàq météo nag dafay def lu énuy wax ay yeesal

parce que jawwu ji moo demee noonu loolu moo tax ñun ñu def ay yeesaal ñu koy wax mutation
jërëjëf <hesitation> am na solo <hesitation> ngeen koy yeesal saa su ne <hesitation> si noonu it bu ñuy tàmbali li nga xam ne moo di <hesitation> ndorteel nawet bi ba muy njëkk a taw mois de mai <hesitation> gisoon ngeen ne loolu nekkoon na ay taw yoo xam ne <hesitation> taw yu ñë teel a ñëw la foofu it mu nekkoon it loo xam ne xëy na am na ñoo xam ne jiwoon nañu si ban jàngat ngeen si def
waaw bon laaj bu am solo la parce que vraiment si mois de mai bi dafa am lu ñuy wax <hesitation> la ZCIT si suñuy termes mooy la zone de convergence intertropicale béréb la boo xamante ni dafa am ay ngelaw yu fay daje yaa ngi dégg léegi ngelaw yi bu ñu dajee foofu dafa am benn genre ru tàngoor boo xamante ni moom la ñuy xaarandi si Océan Atlantique donc bu ñu gisee itam si mois d' avril mois de mars la ñu gis ni que tàngoor bi vraiment mu ngi persisté si biir Océan atlantique donc ñu gis ni que vraiment la la ZCIT est très bien structurée vraiment ni mu mel vraiment baax na lool pour mën a indi ay taw si kaw jàngat yooyu noonu ñu def nag gis tamit avancé bu muy avancé ak tamit position bi nga xam ni foofu la frond intertropicale bi nekk bi nga xamante ni moom mooy seddale taw yi ci <hesitation> ci sunu si si Afrique sowu jant vraiment ñu mën a wax ni loolu moo tax ñu mën a xam ni ren dana taw et puis bon taw taw bi dana teel a ñëw te taw yi dana bëri parce que lépp mu ngi jógee foofu ay mbir la yoo xamante ni dafay jógee si géej gi bu jógee si géej gi dafa am benn genre ru cóolóol loo xamante ni moom lay yóbbu si béréb boo xamante ni <hesitation> vraiment dana fa mën a nekk xam nga parce que tey yàlla nu mu defee nit ñi am seen i dëkkuwaay noonu la defee niir yi tamit am seen i dëkkuwaay noonu la defee tamit niir yi di mën a doxantu di jugee continent ba continent

donc yooyu bu ñu ko demee ba jàngat ko xool xool vraiment xool comportement masse d' air yi xool tamit bon teneur bi nga xamante ni moom la ñu am en humidité xool tamit ngelaw yi nan la demee xool tamit vraiment bon système bi nan la formé woo ak nan la organisé woo loolu moo waral ñu mën a xam ni ren dana teel a taw waral tamit énu mën a xam ni ren taw bi dana bari waaw
<hesitation> am na solo teel a taw <hesitation> waaye nawet bi teel a tàmbali waaye tamit di yéex a yéex a yéex a yéex a yéex a jeex mu nekk loo xam ne xëy na <hesitation> dana am ay mbayteef yoo xam ne xëy na ñu teel a ji mën na leen indil gàllankoor ak yooyu xam naa ne sax <hesitation> xëy na danañ si ñëwaat si yeeneen i kii waaye loo siy digal ñi nga xam ne ñoo di baykat yi
waaw xam nga baykat moom

du dugub de du gerte du mboq du jiwu de mais climat la climat lan lan la ñuy am si taw ak ñaata la ñuy am si taw parce que tey bu fekkee da nga xam lan la ñuy am si taw dafa am tey semence yoo xamante ni dafa am yenn genre ru semence yoo xam ne dañu koy wax semence à cycle court mooy semence yoo xamante ni ay jiwu yoo xam ni diir bu diir bu gàtt la am jiwu yoo xamante ni diir bi dafa yemamaay am jiwu yoo xamante ni diir bi dafa gudd lool léegi tey lan moo tax baykat bi war a njëkk a maanaam saytu climat bi nan la demee parce que dafa koy mën a permettre mu mën a xam ban genre ru jiw lay utilisé bu fekkee jiw boo xamante ni <hesitation> maanaam 120 jours lay def wla jiw boo xamante ni 90 jours lay def wala jiw boo xamante ni dakoy gën a yées ay 64 jours wala ay 70 jours ak yooyu yooyu xam naa agriculture moo koy mën a développé xam nga donc climat dafa am lu am lu dafa doon loo xamante ni dafa am solo ba pare si contexte bi ñu nekk nii muy contexte changement climatique coppite jawwu ji dafa baax lool lool lool ngir baykat bi di mën a am vraiment information météorologique et climatiques rawatina <hesitation> rawatina maanaam si loolee ñuy dajale si taw comme mois d' avril mois de mai mois d' avril oubien mois de mars nga dem laajte météo ñaata la ñuy am si taw ñaata la 500 milimètres wala 600 wala 700 wala 800 wala da koy gën a yées ndax danañ am naaj parce yooyu boo ko amee ba pare si ngay mën a dem ne kat <hesitation> diw jaay ma jaay ma gerte jaay ma jiwu wala jaay ma jiwu gerte wala jaay ma jiwu mboq wala bii wala bii xam nga parce que doo ñëw rek jënd jiwu da ngay xool nawet bi ñaata lay ñaata lay def ba pare bu fekkee bi nga am dina def 90 jours nga jënd semence gerte boo xam ni 90 jours lay def bu fekkee 120 jours lay def nga jënd sa semence boo xamante ni 120 jours lay def bu fekkee nag dafay gën a yées tamit nga wut semence bi nga xamante ni moo ni mel yaa ngi dégg

du machine du du jiwu du lenn lu dul climat ñaata la ñuy am si taw ak ndax nawet bi dana baax wala du baax buén la ko waxee ba pare après nga door a dem xool ban genre ru jiwu ngay jënd pour vraiment mën a am rendement bu baax
jërëjëf <hesitation> am na solo am na solo lool si nga faram-fàccee ndax baykat bi war na déglu bu baax lu jëm rek si wàllu <hesitation> xibaar yi nga ne dañu koy jox mu nekk xibaaru météo ak tamit li nga xam ne moo di prévision saisonière bi <hesitation> tey amaa na sax xam naa ne <hesitation> ay tehnicien ngeen di yëngu di jàppale di ànd ak ñi nga xam ni ñooy baykat yi waaye tamit di fekkee ay ndaje yu bëri <hesitation> tey su ñu doon xool si suñu diwaan ban jamono lañ war a tàmbali ji ak ban jamono la ñu war a pare si ji bi
waaw Seydou loolu laaj bu am solo la parce que xam nga tey dafa am benn contexte boo xamante ni moom la ñu moom la ñu dund muy coppite jawwu ji na mu meloon si ay jamono maam ya

dafa am yoo xamante ni moom la ñuy wax les riques climatiques tey risque climatique yooyu baykat bu nekk waxumala baykat mais nit ku nekk rek war na si di bàyyi xel

xam nga léegi nga li nga xamante ni moom moo moom moo moom moo moo interessé baykat yi si loolee mooy dafa am lu ñuy wax <hesitation> maanaam <hesitation> maanaam yoonu nawet bu wëndeelu xam nga maanaam racourcissement de la longueur de la saison tey saison bi ni mu daan toll fi mu daan commencé taw ah ak <hesitation> vraiment léegi fu muy commencé ak fu mu daan yem ak léegi fu miy commencé ak fu muy yem dafa gàtt lool parce tey bu ñu xoolee toog nañ presque plus de 10 ans yoo xamante ni amuñu ay taw mois de mai te Sénégal 31 mai fu mu daan jot rek ay années 1974 ba ñëw ay ba 1990 ba 95 31 mai fu mu daan jotee dana am ay béréb yu bëri yoo xamante ni day taw

léegi tey bu fekkee baykat dafa war a ji na def ndànk parce que bu ñu nee dafa am lu ñuy wax installation de la saison maanaam saison bi nawet bi taxaw na xam nga nawet bi taxaw na bokkul ak nawet wi door na nawet mën na taxaw xam nga mën na taxaw nga gis niir yi muy taw ay taw taw ay tepp mais nawet balaa muy door foog nga am ñetti taw yoo xamante ni dañuy tegloo lundi mardi mercredi te boo leen dajalee ñoom ñëpp seen dajale seen cumul dina mat ñaar fukki milimètres bu boobaa nga ni nawet wi door na ba léegi itam loolu nawet wi door na mën nga ji wante man maanaam li nga xamante ni mooy conseils bi nga xamante ni moom laay jox bayakat yi mooy que même loolu bu ñu ko xamee ñu am ñetti taw yoo xamante ni bu énu ko dajalee am na ñaar fukki milimètres m^me laata ñuy ji aussi nañ laajte météo ndax léegi maanaam ñetti taw yii nii ñu am ñaata fan la ñuy toogaat mu taw wala ndax dañuy toggaat lu yàgg du am parce que tey bu fekkee da nga ji si mois de mai si mois de juin plutôt mois de juin tey boo si jiwee mais am nga mille chances pour yàqule parce que bu fekkee dafa woori yenn mois xam nga tey mois de juin suuf si dafa ju dafa jugee si benn tàngoor te tàngoor nekkul loo xamante ni si jant bi lay jógee oui parce tey boo taxawee sa kaw étage day sedd mais tey bu fekkee da nga nekk si suuf dafay tàng kon tàngoor bi du jant bi mooy tàngal suuf si mooy tàngal yaa ngi dégg tey bu fekkee da ngay jóg di dem si kaw looy gën a kawe muy gën a sedd mais boo wàccee si suuf suuf si moo gën a tàng jaww ji

léegi tàngoor booxam ne boobu nga xamante ni suuf si daf ko denc tàngoor bi suuf si denc maanaam lu gën nga ñëw rek mu taw nga defsi nga def si nga nga nga ji directement mais suuf dañu koy préparé suuf dañu koy defar ba nga xamante ni ndox mi da koy da koy da koy seggee nu mu gën a gaawee yaa ngi dégg ba nga xamante ni tool bi du mën a am waame parce ;fra que baaxul nga ñëw dégg ni taw na rek taw na rek nga dem ji mais li gën mooy nga xotti sa tool nga xotti ko ba mu mokk rumbux yaa ngi dégg

te mois de juin bu ñu si jógee à 60 pour cent mën nañu am woor te woor boobu noonu muy woor am na nu muy yàggee maanaam bu fekkee ndox mi dafa jot a wàcc maanaam nga am 100 milimètres si suuf da ngay jàpp ne 50 milimètres yi day naaw li si des si gàncax bi dafay tàqale ak moom yenn saa yi mu daanu yenn saa yi mu yenn saa yi mu jug danu yenn saa yi mu jug te loolu mooy li nga xamante ni mooy indi perte de rendement perte de rendement bi si ndorteel bi la si ndorteel bi la ban waxtu nga ji sa tool woor bi nan la toll parce que woor bi am na nu muy guddee nga ji ba pare maanaam <hesitation> mu toog lu yàgg tawul woor bi am na nu muy guddee day yàgg day ya day yàq kii bi même bu fekkee jiwaatoo sax maanaam <hesitation> lu mën gàncax bi ni mu war a développé du développé noonu su fekkoon day am ndox muy toopalante mooy gën ba pare di naaj donc loolu lu am solo la

mu taw ko si ñetti fan yu tegloo balaa ngay ji laajteel météo ndax mën nga ji wala wala wala mënoo ji

wala ndax da ngay toog du taw voilà
jërëjëf jërëjëf monsieur Ndiaye météo ñu koy jaajëfal kaddu yooyu foofu leer na am na solo mbokk yi fàttali leen ba tey yéen a ngi ànd ak seen émission bu ñuy waxtaanee lu jëm rek si wàllu situation campagne bi loolu nag yéen a ngi koy déglu si jàppandalu projet boobu ñuy wax 4R <inhales> projet 4R bu PAM di programme alimentaire mondiale ñi ko financé nag di fond vert climat ànd seeg ja jàppandalu <hesitation> waa Jokalante ci noonu it <hesitation> fu ñuy ñëw muy lu jëm rek si loolu ñuy wax saa su ne changement climatique moo di soppeeku jaww